Muntaraunda dzedu dzatinogara kana tikazwa nyama dzedu dzechiratidza kuti dziri kupanda tinofanira kuenda kuzvibhehlera zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa uye kuti tinopiwa mutombo wekuti tipone.

Mundau dzatinogara tinofanira kugarawo teiende kuzvibhedlera tichinohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yedu haisati yanehosha here, uye futi tikanzwa nyama dzedu dzichipanda, tinofanira kuenda kuchibhedhlera kuti tinohloyiwa.

Tinoona kuti mundau dzetinogara mune matenda anotibata akawanda wanda, ende matenda aya anokonzerwa nekusashambidzika mundau dzatinogara. Saka tinofanira kugara tichishambe nyara tisati tarya chikafu kana kushambe nyara tapedza zvilava

Mundau dzedu dzatinogara tinoona kuti tinofanira kugara tichi kugeza nyara tisati tabata chekurya kana kuti tinofanira kugeza nyara kana tapedza kushandisa chimbuzi izvi zvinoita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Tinoona kuti mukupona kwedu vanhu vazhinji vakabatwa nehosha dzakasiyana siyana kubudikidza nekusaita utsanana saka tinofanira kugara tichishambe nyara tusati tabata chokudya kana kushambe nyara paya patinopedza kushandisa chimbuzi.

Vantu tinofanira kugara taka shambidzika mu mishuna dzedu kuitira kuti tikwanise kusa kasira kubatwa nge hosha dzaka siyana idzo dzino konzereswa nge matsvina anenge akati komberedza.

Mukugara mwedu tinofanira kugara tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana apo tinosisa kugara tichishambe nyara kana tapedza kushandise zvilavha uye kushambe nyara tisati tarya chindu.

Mukupona kwedu tinofanira kugara tichikarakadza kushamba nyara kana tapedza kushandisa zvilavha uye kushamba nyara tisati tabata zvekurya izvo zvinoita kuti tisabatwa ngehosha dzemundani.

Mundau dzedu dzetinogara tinofanira kugarawo tichishambe nyara kana tisati tabate chekurya kana kushambe nyara kana paya patinenge tabve kubata chilavha kuita kuti tisazobatwewo ngezvirwere zvemundani.

Tinoona kuti mukupona kwedu mamwe matenda anokonzereswa nokuda kwokuti tinenge tisingashambi nyara kana tapedza kushandisa zvimbuzi kana kuti kusashamba nyara tichida kurya chikafu.

Vantu tinogara tinofanira kugara takaita kuti ndau dzedu dzinge dzakati mboryo. Kuita kuti tisangobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, dzinosanganisira ana korera.

Mundaraunda matinogara tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu tichindonibgirwa munyama dzedu kuonekwa kuti atina hosha here uye futi tinofanira kugara tichishamba nyara kuti tisabatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Munharaunda medu matinogara munofanira kuwanikwawo zvibhehlera izvo zvinoita kuti kana tikange tawirwa ngedenda tinohambawo mumango mudodori kuti tikwanise kunoona dhokodhea kuti akwanise kutirapa .

Munharaunda mwedu matinogara muno munofanira kuvanikwavo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti kana muntu akange arwara anofambavo mumango mudodori. Kuti akwanise kuona dhogodheya, uye futi kuti akasire kupora.

Muntaraunda dzedu dzetunogara tinofanira kungewo tinewo zvibhedhlera pasinde nesu izvo zvinoita kuti tisahamba mumango mukuru kana tichinge tawirwa ngedambudziko .

Mundau dzedu dzatinogara munofanira kungewo muine zvibhedhlera zvinenge zviri pasinde kuita kuti vantu vanenge varwara ngehosha dzakasiyana-siyana vasahamba mumango wakareba kuti vasvike kuchibhedhlera.

Munharaunda dzatinogara munosisa kunge muine zvibhedhlera pasinde kuita kuti kana muntu akange echizwa nyama dzake kuruma ruma anofanira kuendayo kuti anokwanisa kunohloyiwa uye nekurapwa zvisati zvakura.

Mumadundu mwatinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinoita kuti vantu kana vakange varwara madenda avazohambiwo mumango wakareba kuti vandokwanosa kuno rapwa nana chiremba .

Muntaraunda mwedu metinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti kana tikange tazwa nyama dzedu dzichipanda tohambawo mumango mudodori kuti tikwanise kusvika pana chiremba kuti tipiwe mitombi, kuti tipone.

Mundau dzatino gara muno fanira ku wanikwawo zvi bhedhlera izvo zvinoita kuti vantu kana vakange varwara avazo hambi mu mango waka reba kuti vano kwanisa kono sangana na dhokodheya kuti varapwe.

Kuma ndaraunda kwedu atinogara tinofanirawo kugara tichikakaradsisana kuti vantu vaende kuzvibhedhlera zviri pasinde vanohloiwa uye futi kana vanzwa nyama dzawo dzichipanda vaendeyo vandorapwa vakasire kupona.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munofanira kungewo muchiwanika zvibhedhlera izvo zvinoita kuti vantu kana vawirwa ngedenda avahambi mumango wakareba kuti vakwanise kunorapwa ngaana mukoti.

Mumatundu etinogara hurumende yedu inofanira kuvaka zvibhohlera zvakasiyana siyana kuitira kuti vantu vakange varwara ngehosha dzakasiyana siyana avazohambi mumango wakareba kuti vakwanise kuwana rubatsiro.

Matundu eshe etinogara munofanirwawo kuwanikwa zvibhehlera zvakasiyana zvakawanda izvo zvinoita kuti vantu tikwanise kunobatsirwa pasinde pasina kuhamba mumango wakareba kuti tikwanise kupora.

Vanthu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pekukosha kwakaita utano hwendxondo. Izvo zvinoita kuti vagare vachizvichengetedza kuti vasabatawa ngehocha idzi ngekuti zvinokanganisa ndaramo dzavo.

Hutano hwe ndxondo hunosisa kuramba huchiitwa kune vantu vakuru nevadiki, kuita kuti vagare vachiziva kuti ndezvipi zvavanofanira kugara vachiita kuti vasabatwa ngehosha yendxondo.

Vanhu tinosisa kugara tichifundisana pamusoro pehurwere hwendxondo uye kuti hunokonzerwa neyi uye zvawakashatira kuitira kuti tigare tichidzivirira kuti tisabatwa nehosha iyi.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vanhu vagare vachifundiswa ngezvahwo uye futi vanhu vagare vachiziva kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngehosha iyi nekuti inokanganisa kupona kwedu.

Hutano hwendxondo hunosise kugara hwechifundiswa vantu kuti vagare vachiziva zvakanaka nezvakaipira kushata kwenxlondo. Uye kuti vaziye kuti ndxondo dzavo dzigare dzakanaka vanofanire kudini.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pekuchengetedza hutano hwendxondo. Izvo zvinoita kuti vantu vasabatwa nedenda iri nekuti rinokanganisa kupona kwedu.

Hutano hwenclondo hunofanira kuramba hwechifundiswa antu kuti vagare vachiziva kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa nge husha iyi ngekuti inokanganisa ndaramo dzawo

Vantu vanosisa kugara vechifundiswa pamusoro pezvirwere zve nxondo izvo zvinoita kuti vanhu vagare vachizvichengetedza kubva kuhosha iyi nekuti inokanganisa ndaramo dzedu.

Vantu vano siso kugara vachi fundiswa pa musoro pe zvirwere zve ndxondo kuti vano fanira kuzvi chengetedza sei kuti vasa batwa nge denda iri ngekuti rino kanganisira antu muku rarama kwavo.

Mumatundu atinogara munofanira kuwanikawo zvibhehlera izvo zvinonge zvechiti kana vantu vakange vazwa nyama dzavo dzichivabaya baya vanoenda kunohloyiwa kuti ingadai iri hosha iri uye vapuwe mutombo kuti vapore.

Muntaraunda dzedu dzetinogara tinoona kuti munofanira kunge muine zvibhehlera izvo zvinobatsira vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakasire kupora.

Mundau dzeshe dzatinogara muno fani rwawo kuti munge mune zvi bhedhleya izvi zvino batsira kurapa vantu vanenge vasangana nema denda aka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Kumatunhu edu atinogara tinoona kuti munewo zvibhedhlera zvakawanda izvo kwatinoenda kana tawirwa ngedenda tichinokwanisa kunopihwa mitombo nemadhokodheya kuti tipone.

Muntaraudza dzedu dzetinogara tinoonawo kuti mune zvibhehlera zvakawanda izvo zvinorapa antu anenge echirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vaone kupora

Tinoona kuti mumatundu atinogara munofanira kungewo muine zvibhehlera zvinoita kuti munhu akange abatwa ngedenda anokwanisa kuenda kunorapwa pasinde

Mundaraunda mwedu matinogara munofanira kungewo muine zvibhohlera izvo zvekuti vandu vakange vazwa nyama dzavo dzisingaiti zvakanaka vanofanhirwa kurumbeyo kunohloyiwa uye vobva vapuwa mutombo wekuti vapore

Mundau dzedu dzatinogara muno fahirawo kuwanikawo chibhedhlera icho chinoita kuti vantu kana vachinge vawirwa nedenda vanokwanisa kuenda vachindodetserwa ngana chiremba kana madhokodheya vanenge variko.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munowanikwawo zvibhedhleya izvo zvinoita kuti vantu kana vakange vazwa nyama dzavo dzechipanda vanorumbeyo vachinoona ana mukoti kuti vakwanise kurapa hosha idzi.

Mumandaraunda mwedu mwatinogara munofanira kunge muinewo zvibhehlera izvo zvinoita kuti tikange tawirwa ngedenda tinokwanisawo kuenda pasinde pasina kuhamba mumango wakareba kuti tindokwanisa kudetserwa.

Muntaraunda dzetinogara munofanira kungewo muine zvibhehlera izvo zvinoita kuti munhu kana akange abatwa ngedenda anoendayo onoona madhogodheya kuti akwanise kurapwa kuti apore ngekukasira.

Vanthu vanofanira kufundiswawo pamusoro pehutano, uye futi kurapawo hosha, izvo zvinotibatsira kuti muzvibhedhlera mwedu, anamukoti nemadhokodheya vawande.

Vanthu vanosisawo kugara vachifundiswa pamusoro pehutano uye zvinobatsirawo kuita kuti vamwe vanthu vakonewo kutorapa hosha dzakasiyana siyana kuita kuti kana vana mukoti vawande muzvibhedhlera umu.

Vantu vanofanira kugarawo vachifundiswa ,pamusoro pehutano, uye kutorapawo antu anenge achirwara ngehosha ,izvo zvinoita kuti madhokodheya edu awande muzvibhedhlera.

Vantu vanofanira kufundiswa pamusoro pehutano, uye kundorapavo hosha dzakasiyana-siyana. Izvo zvinobatsira kuti kana vantu vakange vazorwaravo ngehosha dzakasiyana-siyana, madhogodheya nevakoti vanenge vakawanda vanokwanisa kubatsira vantu kuti vapore.

Munharaunda dzedu dzatinogara tinoona kuti tinofanira kugara techikarakadzisana pamusoro pekuchengetedza hutano hwedu izvo zvinoita kuti tisakasira tabatwa ngematenda.

Munharaunda dzedu dzatinogara tinosisirwa kugara tichikurudzirana tichengetedze hutano izvo zvinoita kuti tisazobatwawo nehosha dzakaita sana chorera.

Mundau dzakasiyana-siyana, vantu vanoita nezveutano vanohambawo vechifundisa vantu ,kuti vakwanise kungewo vechizvidzivirira kubva, kuhosha dzakasiyana-siyana.

Muntaraunda dzatinogara tinofanira kugarawo tichikarakadzisana kuchengetedza hutano hwedu kuita kuti tisabatwawo ngehosha dzakaita sekurwara ngezvirwere zvana korera ngezvimwewo zvakadero.

Muntaraunda dzedu dzetinogara, tinosise kugarawo tichikurudzirana kuchengetedzawo ntaraunda dzedu, kuti dzigare dzakati mboryo kuitira kuti tikabatwawo ngezvirwere zvemundani, zvinosanganisira ana khorera.

Muntaraunda dzedu dzatinogara vantu vanofanira kugara vachikurudzirwa pamusoro pekuchengetedza nzvimbo dzavo kuti dzigare dzakati mboryo izvo zvinoita kuti vasazobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Mumatundu atinogara tinofanira kugara tichikarakadzisana kuti tinge tichichengetedza ndaraunda dzedu kunyanya kubvisa tsvina dzinenge dzirimo izvo zvinoita kuti tisangobatwawo ngematenda akasiyana siyana .

Zvibhedhlera zvinowanikwa mundau dzakasiyana-siyana, izvo zvinenge zviine madhokodheya vachibatsia vantu vanenge vauya kuzohloiwa hosha dzakasiyana-siyana, uye kuti vakwanise kupiwa mitombo yekuti vapone.

Zvibhedhlera zvinhu zvakanaka kuti zvinge zviri muntaraunda dzedu dzatinogara nekuti vantu vakange varwara ngehosha dzakasiyana-siyana, vanokwanisa kuwana kudetsereka pasinde.

Munharaunda mwedu mwatinogara munosise kuvawo mune zvibhehlera izvo zvinoita kuti vantu kana akange asangana nedenda anorumba kuendeyo onokasira kubatsirwa ngemadhokodheya kuti apone.

Mudonto mega mega munofanirawo kuva nechibhedlera icho chinoita kuti kana vantu vakange vabatwa ngehosha vanorumba kuenda kunohloriwa uye kubatsirwa nana mukoti nema dhogodheya kuti vakasire kupora.

Vandu kana tikange tanzwa nyama dzedu dzeyipanda ,tinofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa nemadhokodheya kuti tikasire kupora.

Muzvibhedhlera tinoonawo kuti ndidzo ndau dzinoendwa ngevantu vaya vanengame vechizwa nyama dzawo dzichipanda kuti vanokwanisa kundosangana nemadhokodheya uye vakwanise kubatsirwa.

Mundau dzedu dzatinogara munofanira kungewo muine zvibhedhlera zvinoita kuti kana tikange tawirwa ngedenda atihambi mumango mukuru kuti tikwanise kunosangana nana mukoti kuti vakwanise kutirap.

Zvibhedhlera zvinofanira kuwanikwa mundau dzakwanda dzinogara anthu izvo zvinoita kuti vanthu avazohambi mimamango wakareba vachindotsvaga madhokodheya kuti vakwanise kurapwa.

Munharaunda dzedu dzatinogara tinoonawo kuti kunofanire kunge kunechibhehlera zvinoita kuti vanhu kana vakange vanzwa nyama dzawo dzichipanda vanoendayo vachindokwanisa kuti vanorapwa ngemadhokodheya kuti vapore.

Mumatuntu atinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichirapa vantu vanenge varwara ngehosha dzakasiyana-siyana mushure mekunge vasina kuhamba mumango wakareba kuti vakwanise kusvika kuchibhedhlera.

Nharaunda dzatinogara munosise kunge muine zvibhedhlera pasinde patinogara. Kuita kuti kana tikange tarwara tinohambawo mumango mudoko. Kuti tinokwanisa kunopiwa mutombo yekuti tipone.

Mundau dzetinogara, tinoona zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinoitwa ngeanhu aya anenge arwara ngehosha dzakasiyana-siyana ,kuti vanokwanisa kunopiwa mitombo yekuti vapone.

Mudunhu mwatinogara munofanira kungewo muine zvibhedhlera. Izvo zvinoita kuti vantu vakange vawirwa ngedenda vanokwanisa kuendayo kuti vanoona ana mukoti kuti vakwanise kurapwa.

Mundau dzetinoponera tinoona kuti munofanira kugarawo muine zvibhedhlera izvo zvinoita kuti kana tikange tabatwa ngedenda tinoendawo pasinde tonokwanisa kurapwa nanamukoti.

Zvibhedhlera zvinofanira kugara zviri mundau dzakawanda wanda izvo zvinoita kuti vantu vakwanise kuwana kubatsirwa pasinde pasina kufamba mumango mukuru.

Vanhu vanenge varwara vanofanire kuenda kuzvibhehleya zvinenge zviri pasinde navo uye futi kana vasvika kuzvibherhleya ikoko kana vakavheneekwa vakaoneka hosha yavanenge vanayo vanofanira kuendawo pazvitoro zvinenge zviri pasinde zvinotengesa mutombo kuti vakwanise kutenga mutombo wekuti vakwanise kupona.

Vantu tinosise kugaravo teirumba-rumba, kana kuhamba-hamba, uye kuitawo zvimushando izvo zvinobatsira kuti masoja arimumwiri dzedu akwanise kuti dzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mazuwa ano tinoona kuti munyama dzeanthu munenge muinewo mitombo yemasoja inoite kuti anthu asabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, asi idzi dzinoita kuti dzirambe dzakagwinya kubudikidze ngekuda ngekuhamba-hamba kana kuitawo zvimijahwo zvinoita kuti tigare takahlamburuka.

Vantu vanosisa kugarawo vachiita zvekurumba kana kuhamba kana kuitawo zvimushando zviya zvinoita kuti nyama dzavo dzigare dzakahlamburuka uye vasakasira kundobatwa ngehosha.

Vantu tinofanirawo kugara tichirumba kana kuitawo mujaho zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya izvo zvinotibatsira kuti tisangobatwawo ngezvirwere zveshe zveshe.

Vantu tinofanira kugara tichihamba kana kurumba kana kuitavo zvimwe zvimijaho izvo zvinota kuti nyama dzedu dzigare dzakativo gwindiri, uye tisakasira kugara takabatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Vantu tinofanira kuti kana tikange tazwa nyama dzedu dzichidzimba tifanira kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu. Apo tondo ongororwa kuti tikwanise kuziva kuti tinenge tichirwara ngehosha yakadini, uye tikwanise kuvana rubatsiro nguva ichakanaka.

Vantu vanofanira kugarawo vachiita zvemijaho wekurumba kana kuhamba-hamba, izvo zvinobatsira kuti nyama dzavo dzigare dzakahlamburuka, dzisangobatwa ngezvirwere.

Vantu kana tikazwa mishuna yedu ichitidzimba-dzimba tinofanira kuenda kunohloiwa kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu. Kuti tonekwe kuti hosha inenge iri kutishungurudza inoda mutombo vakadini kuti ipere.

Munyama dzedu munewo mawuto anenge achiita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana hino tinofanira kugarawo tichiita zvemujaho kana kuhamba kuti mawuto aya agare akagwinya akwanise kutichengetdza kuhosha dzakasiyana siyana.

Vantu tinosiso kugarawo techienda kuzvibhedhlera kuti tindokwanisa kunohloiwa kuonekwa kuti mungazi mwedu atina hosha ere dzatinenge tinadzo uye kana tiinadzo tobva tapuwa mitombo kuti dzikwanise kupera dzisati dzakombama.

Vantu timofanira kusisowo kugara tichirumba kana kuhamba hamba kana kuitawo zvimushando izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka uye isakasira yangobatwa ngezvirwere.

Vantu vano sise kugarawo vachiita zvi mijaho kana kuhamba hamba kana kuita zvi mabasa izvo zvinoita kuti mishuna dzavo dzigarewo dzaka gwinya uye dzisa kasira dzabatwa nge hosha.

Antu tinofanira kugara wo tichi rumba nekuhamba hamba kana kuitawo zvimabasa wo zviya zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka uye futi kuti tisabatwa ngehosha.

Tinoona kuti munyama dzedu munewo mauto ayo anoshanda kutichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, asi kuti agare akagwinya tinofanira kuitawo zvimujaho zvakasiyana siyana, zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakati gwindiri.

Vantu vanosisawo kugara vachirumba kana kuitawo mijaho iyo inoita kuti mishuna dzawo dzigarewo dzakahlamburuka, izvo zvinoita kuti vasangobatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Vantu tinofanira kugarawo tichirumba kana kugara tichihamba hamba kana kuitawo zvimushando zviya zvinoita kuti nyama yedu indogarawo yakagwinya uye isabatwa ngehosha zviri nyore.

Vantu tinosise kugarawo techienda kuzvibhedhlera zviripasinte nesi tichinohloiwa kuona kuti ngazi yedu aina hosha ere ingangodai ichipona irimwo uye kana taonekwa tinehosha iyi topiwa mutombo unouraya hosha yacho.

Vantu vanosiso kugaro vachirumba kanakuitawo zvimugaho zvakasiyana siyana izvo zvinobatsira kuti masoja anenge achirwisa hosha munyama dzawo agarewo akagwinya.

Mazuva ano tino ona kuti vantu vanenge vachi rumba mu mapato vamwewo vachi hamba vamwe vachi itawo zvimwe zvi mabasa zvino ita kuti mishuna dzawo dzi garewo dzakati gwindiri uye dzisa kasira dza batwa nge hosha.

Mazuvano vantu vanofanira kugara vachirumba kana kuitawo mishando inoita kuti nyama dzawo dzigare dzakahlamburuka uyewo kuti vagare vakagwinya vasambobatwa ngezvirwere.

Vandu vanofanira kugara vachienda kuzvibhehlera veindohloiwa kuona kuti ngazi yavo aisati yane hosha ere uye kana yane hosha vobva vatsvakirwa mutombo yekuti vakasire kupora.

Mundau dzedu mwetinogara tinoonawo kuti munezvibhehlera zvakawandawanda ,hino tikangetanzwa nyama dzedu dzichipanda tinofanira kurumbeyo kuti tinohloiwa uye tibve tapiwa mitombo inoita kuti tikasire kupora.

Vantu kana vakange vachinzwa nyama dzavo kudzimba vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vanohloiwa kuti vaonekwe hosha yavanenge vachirwadziwa nayo uye vakwanise kupiwe mutombo wekuti vapore.

Mundau dzedu dzatinogara tinoonawo kuti mune zvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti kana tikazwa mishuna dzedu dzechipanda tinofanira kurumbeyo kuti tinohloiwa uye tikwanise kupiwa mitombo yekuti tipore.

Mundau dzatinogara tinoona kuti munewo zvibhedhlera zvakawanda izvo zvaakushandiswa kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara nematenda akasiyana-siyana kuti madhogodheya akwanise kuona kuti muntu uyu anenge achida mutombo wakadini kuti apore.

Vanthu kana vakanzwa nyama dzeibaya vaya vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinte navo kuti vanokwanisa kunohloyiwa nemadhokodheya kuti vakwanise kuonekwa kuti vangodai vachirwara nehosha ipi uye vapiwe mitombo yekuti vapore.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera, zvakasiyana siyana kuti vantu vakasire kupora, uye futhi inoshandiswa zve, kuwongorora kuti vantu vanenge vachirwarwa ngehosha yakadini.

Mundau dzatinogara munofanira kunge womuine zvibhedhlera zvekuti munhu kana akange akuwara anoendako achinohloyiwa uye futi kuti akwanise kupiwa mutombo inoita kuti akasire kupora .

Vantu tinokurudzirwa kuti tigare techienda kuzvibhedhera zviripasinde nesu techindohloiwa kuoneka kuti mungazi mwedu muchakachena ere amuna hosha ere dzingangodai dzechida kuzongotishungurudza kudai ngekupona kwedu.

Vantu vanosisa kugarawo vachienda kuzvibhehleya zviri pasinde navo vachinovhenekwa kuonekwa kuti vangadai vasina here hosha zvinenge zviri mukati mwenyama dzavo uye kana vaonekwa vaine hosha vopiwa mitombo yekuti zvihosha izvi zviipere zvisati zvakura.

Mundau dzakasiyana siyana munofanira kunge mune zvibhehlera zvakawanda zvinoita kuti vantu kana vakange vanzwa nyama dzavo dzichidzimba vanofanira kuendawo kuti vanohloiwa uyu nekupiwa mitombo yekuti vapore.

Muntaraunda dzatinogara munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti muntu kana akanzwa mishuna dzake dzichipanda, unofanira kuendeyo ondohloyiwa uye futi obva atsvagirwa mutombo uyo unoita kuti akasire kupora.

Vanhu vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nawo kuti vanokwanisa kundohloiwa ngemadhokodheya uye vakwanise kuona rubatsiro kusha dzavanenge vanadzo.

Vantu kana vakange varwara vanofanirwa kurumba kuenda kuzvibhehleya zviri pasinde navo kuti vakwanise kubatsirwa ngemadhokodheya anenge aripo vasati varashikirwa ngeupenyu hwavo.

Vantu tikazwawo nyama dzedu dzechitidzimba tinofanira kuende kuzvibhedhleya uko kwatinonohloyiwa ngemadhokodheya kuti ingadai iri hosha iri uye tipiwe mutombo kuti tipore.

Mu ndaraunda dzedu dzatino gara mava ne zvibhedhlera izvo zvavakuita zveku hloya vantu kuti vakwanise kuona kuti muntu anenge achirwara ne denda rakadini uye rinenge richida mutombo wakadini kuti ripere.

Vantu vanofanira kugara vachienda pazvibhedhlera zviripasinde navo, vachindovhenekwa ngazi yavo kuonekwa kuti avana hosha ere, uye futi vakange vaonekwa vane hosha vokasira kupuwa mitombo yekuti vapone.

Vantu kana vakanzwa nyama dzavo dzichipanda vanofanira kurumba kuzvibhehleya zviri pasinde navo kuti vanohloyiwa ngemadhogodheya uye vakwanise kubatsirwa pahosha dzavo dzavanenge vachirwara nadzo.

Munharaunda mwedu mwatinogara munosise kungewo muine zvibhedhlera. Izvo zvinoita kuti kana muntu ukazwa nyama dzake dzechipanda unoenda kundohloiwa. Uye obva apiwa mitombo wekuti akasike kupona.

Vantu vanenge vachizwa magoyana munyama dzavo vanofanira kuhamba vechienda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vanovhenekwa uye futi kuti vakwanise kutsvakirwa mitombo iya inoita kuti vakasire vapora.

Vantu vanofanira kuenda uko kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo kuti vandokwanisa kuhloiwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kutsvakirwa mitombo inoita Kuti vaone kupera hosha dzavanadzo.

Anamai vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera zviri pasinde navo vachinohloyiwa kuonekwa kuti mwana anenge arimundani mwavo akagara zvakanaka here.

Vanamai vanenge vane mimba vanofanira kuendavo kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo vachinohloiwa. Kuonekwa kuti chana chinenge chiri mundani mwavo chakagara zvakanaka ere.

Ana mai vanenge vaine mimba vanofanirwa kuendao kuzvibhedhlera vachinohloyiwa kuonekwa kuti rumbwana inenge irimundani mwavo yakagara zvakanaka ere .

Michini inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhedhlera pavanenge vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona uye vagwinye vakasire kudzokera kumambatso kwavo.

Muzvibhedhlera munofanira kunge muinewo midziyo inoita kuti madhokodheya nevakoti vashandise vachirapa vantu vanenge vauya vaine hosha dzakasiyana-siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo inowanikwa muzvibhedhlera iyo inoshandiswa ngemadhokodheya naana mukoti kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera pavanenge vechidetsera vanthu vanenge vauya vechirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupora .

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheyawo vanenge vachibatsira vantu vanenge vauya vachirwara nehosha dzakasiyanasiyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Muzvibhedhlera tinoona kuti madhokodheya vanewo michini yavanoshandisa kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nanamukoti nemadhokodheya kurapa antu anenga achirwara nematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona .

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya naana mukoti muzvibhedhlera apo vanenge vachishandisa kurapa antu venenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Michini idzo dzinowanikwa muzvibhehleya idzo dzinoshandiswa ngemadhagodheya kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vantu ava vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya nana mukoti. Apo vanenge vachibatsira vantu anenge auya achirwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana, kuti vakasire kupora.

Midziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya ,idzo dzinenge dzichivabatsira kuhloya vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana-siyana, uye dzichivabatsira kuvapawo mitombo iya ,inoita kuti vakasire kupora.

Muzvibhehlera munowanikwawo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Muzvibhedhlera munewo midziyo dzakasiyana siyana idzo dzinoshandiswa nemadhogodheya kurapa antu anenge auya achirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Tinoone kuti muzvibhedhlera zvavayo mazuvano kwavanewo midziyo yavakushandiswa nemadhokodheya iyo inoita kuti vantu vanenge vaenda kuzvibhedhlera vachirwara nematenda akasiyana siyana vakasire kupona.

Muzvibhehlera izvi munowanikwawo mumwe midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya nanaMukoti kurapa anhu vanenge auya achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasikire kupona

Midziyo dzava kushandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera idzo dzinenge dzichishandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakasire kupora.

Midziyo inowanika muzvibhehlera iyo inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti kubatsira vantu vanenge vechirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa vantu vanenge vauya kuchibhedhlera, kuti vanokwanisa kurapwa hosha dzavanenge vachirwara nadzo uye midziyo iyi inoita kuti vantu vakasire kupona.

Muzvibhedhlera, munowanikwawo midziyo dzakawanda, idzo dzavakushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kurapa hosha dzakasiyana-siyana, kuti antu akasire kupora.

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kana ana mukoti muzvibhedhlera kurapa antu anenge auya echirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti akasire kupora.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera apo vanenge vachibatsira antu vaya vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupora.

Zvimwe zvibhedhlera tinoonavo kuti mune midziyo yavakushandiswa ngemadhogodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya nanamukoti. Apovanenge vechiishandisa kurapa antu anenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vakasire kupora.

Mudziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya naana mukoti pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kana ana mukoti kuzvibhehlera kuti vakwanise kurapa antu anenge eirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire pona.

Muzvipatara munowanikwavo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya inenge yakagadzirwa ngevantu vaya vanenge vakabva kuzvikora zvevasharuka kuti ikwanise kubatsira vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya apo pavanenge vachibatsira vantu vanenge vechirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu ava vakasire kupona.

Tinoona kuti muzvibhehleya mazuwa ano wakuwanikwawo midziyo iyo inoita kuti vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana vanokwanisa kunobatsirwa nemadhokhodheya kuti vange vachikasira kupona.

Tino...ra kuti muzvibhedhlera zvaayo mazuwaano, mwavanewo midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ,kurapa antu anenge auya achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Muzvibhehlera tinoona kuti munewo midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuita kuti vantu vanenge vaenda kuzvibhedhlera vachizwa nyama dzavo dzichipanda vakasire kupora.

Mazuva ano tinoona kuti mu zvibhedhlera mavanewo midziyo dzavaku shandiswa nge madhokodheya kurapa hosha dzaka siyana siyana uye dzinoitawo kuti vantu vanenge vachi rwara nge hosha dzaka siyana siyana vakasire kupora.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa yearwere anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vange vachikasira kupora.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya neana mukoti muzvibhodhlera iyo inoita kuti vantu vanenge vaendayo vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakwanise kurapa nekukasira.

Mudziyo inoshandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya pamwe nanamukoti apo pavanenge vachirapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya naanamukoti pavanenge vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Muchini inoshandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya nanamukoti kubatsira vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Michini inoshandiswa muzvibhehlera ngemadhokodheya pamwe nana mukoti iyo yavanoshandisa kurapa hosha dzakasiyanasiyana uye inoita kuti varwere vakasire kupona.

Mzuwa ano tinoona kuti muzvibhedhleya mavanewo muchini iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kana anamukoti urapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya naanamukoti muzvipatara iyo yavanoshandisa pavanenge vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Micheni yavako muzvibhedhlera zvemazuva ano. Iyo yavakushandiswavo kurapa antu anenge auya achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vakasire kupora.

Midzyo dzinoonekwawo muzvibhedhlera idzo dzinoshandiswa nemadhokodheya nanamukoti kurapa antu anenge achirwaa nehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Muzvibhedhlera tinoona kuti munewo mudziyo inoshandiswa nemadhokodheya iyo inoita kuti vantu vanenge vaendako vachirwara nehosha dzakasiyana siyana vawane kupora.

Mazuwano tinoona kuti muzvibhedhlera mavanewo midziyo dzavakushandiswa ngemadhokodheya nana mukoti kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheya nanamukoti apo vanenge vachibatsira vanhu vanenge vauya vechirwara ngehosha dzakasiyanasiyana kuti vakasire kupona.

Midziyo dzinowanikwa muzvibhedhlera idzo dzinoshandiswa ngemadhokodheya kana anamukoti kuita kuti vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya nanamukoti apo vanenge vachibatsira vantu vanenge vaenda ko vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mazuva anawa tinoona kuti kwava nemitombo yavakugadzirwawo nemabhunu iyo inotidetsera kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti tikasire kupona.

Mitombo yavako mazuwana iyo yakagadzirwa ngemabhunu yavakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana uye yava kuiyawo kuti antu akasire kupora kana vakange vashandisa mitombo iyi

Mitombo yavako mazuwano yakugadzirwa ngemabhunu iyo yakubetsera kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana uye mitombo iyi inogona kunge ari maphirizi kana mimwe yakaita mvura-mvura inonge ichiita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari maphirizi kana imwe yakaita mvura-mvura inoitwa zvekuzodzwa kana kumwiwa kuti muntu apore.

Mitombo yavako mazuva ano yakagadzirwa nemabhunu inobatsirawo kuti vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakwanise kupora ngekukasira.

Mazuva anawa tinoona kuti kwavanemitombo dzakasiyana siyana idzo dzechingezi dzinoshandiswa nemadhokodheya kurapa hosha dzakasiyana-siyana dzinosanganisira ana gomarara nezvimweniwo kuti vantu vakasire kupona nekukasira.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhlera maakuwanikawo mitombo yechingezi iyo inoita kuti tikwanise kurapika hosha dzakasiyana siyana muzvibhedhlera.

Mazuva ano tinoona kuti kwava nemitombo yavako yakagadzirwa ngemabhunu iyo yava kushandiswawo kurapa hosha dzakasiyanasiyana uye inoita kuti tikasire kupora.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavakushandiswa kurapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi inogona kuva mapirizi kana kuti inogona kuva yakaita mvura mvura zvoita zvekumwiwa kana kuzodza panenge pachipanda.

Mitombo yavako yechimanje manje yava kushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphilizi kana kuti inosanganisira imwe iya yakaita mvura mvura inoita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Mitombo yavako mazuvaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inowanikwawo muzvitoro zvimwe zvinotengesa mitombo kana kuti kuzvibhedhlera.

Mitombo yavako mazuvano yakagadzirwa ngemabhunu iyo inoyita kuti kana tikange tarwara tinonoipiwa kuzvibhedhlera nemadhokodheya kuti tikasire kupona.

Mazuwa ano tinoona kuti kwava nemitombo yakasiyana siyana, iyo yava kushandiswa kurapawo hosha yakasiyana siyana, mitombo iyi inorapa mapirizi kana mimwewo dzinenge dzakaita mvura mvura.

Mitombo inoshandiswa mazuva ano inorapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inowanikwawo iri muzvibhodhleya imwe yakaita mvura mvura amwe anogona kunge ari mapiritsi achirapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vapone.

Mazuva ano tinoona kuti kwava nemitombo dzinogadzirwa ngemabhuni. Mitombo idzi dzinotibetsera pakurapa hosha dzakasiyana-siyana, uye dzinoita kuti tikasire kupona.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yava kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inovanikwa muzvibhedhlera kana kuti kuzvitoro zviya zvinoshandi zvinotengesa mitombo.

Mazuva ano tinoona kuti kwava nemitombo iyo yakagadzirwa ngeayungu. Yavakushandiswavo kurapa hosha dzakasiyana-siyana, kuti tikasire kupora, uye futi mitombo iyi anogona ari maphirizi kana imwe yakaitavo mvura-mvura yekuti tinomwa kana kudzodza panopanda.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yakagadzirwa ngemabhunu, yaakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi, nemimwe yakaitawo mvura-mvura, inoita zvekumwiwa.

Mitombo iriko mazuwano iyo inoshandiswa kurapa mandenda akasiyana siyana , mitombo iyi inosanganisira maphirizi kana imwe inouya iri muzvibhodhlera yakaita mvura mvura.

Mitombo yavako mazuwa ano, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana . Mitombo iyi yaakushandiswa nemadhokodhera muzvibhedhlera zviro mundau dzakasiyana-siyana.

Mazuva ano tinoona kuti kwavane mitombo dzemazuva ano idzo dzavakushandiswa wokurapa hosha dzakasiyana-siyana uye dzinoite kuti anhu akasire kupora.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yava kushandiswawo kurapa hosha dzinenge dzakasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisira maphirizi mamweni anomwiwa mamwe anoita zvekutsenga.

Mitombo dzavako mazuva ano dzavakushandiswa nemadhokodheya naana mukoti muzvibhehlera dzinoita kuti vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana vakasire kupora.

Mitombo yavako yechimanje manje iyo yakagadzirwa ngemabhunu inobatsirawo kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti tikasire kupora uye mitombo iyi inosanganisira mapirizi.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inogadzirwa ngemabhunu dzichishandawo kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inowanikwa muzvibhedhlera Kana kuti muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana.

Mitombo yavako mazuwaano, iyo yakagadzirwa ngemabhunu, iyo inoshandiswa kurapa ,hosha dzakasiyana-siyana uye mitombo iyi anogona kunge ari maphirizi ,amwe anoita zvekutsenga kana kuti unomwa nemvura kuti ukasire kupora.

Mazuwano tinoona kuti kwavanemitombo iyo yakugadzirwa ngeayungu iyo inobatsira kurapawo hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira mapilizi nedzimwewo dzinenge dzakaita mvura mvura.

Mitombo yavako yamazuva ano, ino shandiswawo muchibhedhlera ngemadhokodhera iyo inorapawo hosha dzakasiyana - siyana kuti tikasire kupona.

Mazuwano tinoona kuti kwaane mitombo dzakasiyana siyana idzo dzavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo idzi dzimwe dzacho dzinokona kuuya dzirimuzvibhedhleya dzichiita zvekumwiwa kana kuti kudzodza panenge pachipanda.

Mazuva ano tinoonakuti madhogodheya avekushandisa mimwe mitombo yakagadzirwa ngemabhunu iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana uye inoita kuti tikasike kupona.

Mitombo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisira mapirizi neimwewo inenge yakaite mvura mvura inoitwa zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mazuvano tinoona kuti kwava nemitombo yakasiyana siyana idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi anogone kunge ari maphirizi kana dzimwewo dzakaite mvura dzinoite zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yakagadzirwa ngemabhunu, inoita kuti kana tikange tarwara ngehosha dzakasiyana-siyana, tikaushandisa tinokasira tapora uye kugwinya chaiko.

Mitombo yavako mazuvano iyo yakagadzirwa ngemabhunu yava kushandiswawo muzvibhedhleya kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Mazuvano tinoona kuti kwawa nemitambo yechingezi iyo yawakushandiswa muzvibhedhlera nemadhogodheya kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisira mapirizi.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yakagadzirwa nemabhunu iyo yaakushandiswawo ngemadhokodheya muzvibhehlera kurapa anhu anenge echirwara ngehosha dzakasiyansiyana.

Mitombo yavako mazuwaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi, kana imwe inenge yakaita mvura mvura inoita zvekumwiwa, kana kudzodza panopanda.

Mitombo yavako mazuva ano inoshandiswa ngemadhogodheya kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Kuti vantu ava vakasire kupora, uye futi anogona kunge ari maphirizi kana dzimwe dzakaita mvura-mvura, dzinoita zvekumwiva kana kudzodza panorwadza.

Mitombo yavako mazuvaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogone kunge ari mapirizi imwe yacho inogona kunge yakaitawo mvura mvura inoita zvekumwiwa .

Mitombo yavako mazuwano iyo yakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira mapirizi nemimwewo inowanikwawo muzvibhedhleya.

Mitombo yavako mazuva ano, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari maphirizi anenge achimwiwa pazuwa kana mamwe acho anoita zvekutsenga kuti ukwanise kurapa hosha yeunenge uchirwara nayo.

Mitombo yaayo mazuwa anaya iyo yakagadzirwe ngemabhunu inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi nedzimweniwo dzinenge dziri muzvibhodhleya dzakaita mvura-mvura dzinoita zvekumwiwa.

Mitombo yavako mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inowanikwawo ari maphirizi kana kuti yakaita mvura ichiita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mitombo yechimanje-manje iyo inoshandiswawo ngemadhokodheya nana mukoti kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana -siyana, mitombo idzi dzinowanikwawo muzvibhehlera zvinganhodai zviri munharaunda dzakasiyana-siyana.

Mazuwano tinoona kuti kwavanewo ndau dzakawanda, idzo dzinochengeta antu aya anenge achirwara ngendxondo, kuti vakwanise kugarako vasashaishira antu kurarama kwavo muntaraunda.

Ndumurwa dzinofana kugarawo dzichiendeswa kuchibhedhlera zviri pasinde kuti dzinge dzichinobairwawo mitombo munyama dzawo zvinoita vasangobatwa nehosha.

Dzinosisirawo kuendeswa kuzvibhedhlerawo zviri pasinde apo vanenge veibairwa mitombo inoita kuti vasakasirra vabatwa hosha zvakasiyana-siyana.

Rumbwana dzinofanirawo kuendeswa kuzvibhedhlera zviri pasinde uye kuti dzinobairwa mitombo iyo inoita kuti dzisabatwawo ngematenda mukupona kwawo.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichienda kuchibhedhlera dzichinobayirwa mitombo yekuti dzikurewo dzakagwinya dzisina kana panoti twii mukati mwenyama dzavo.

Rumbwana dzinofanira kuendeswa kuzvibhedhlera kuti vanobairwe mitombo iyo inoita vakure vasingabatwi ngehosha dzakasiyana siyana mukukura kwawo.

Rumbwana dzinofanirawo kuendeswawo kuzvibhedhlera zviri pasinde apo pavanenge vachindobairwa mitombo iyo inoita kuti vashandi vakasire kubatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Rumbwana dzichiri pa mukaka dzino fanira kuramba dzichi endawo ku zvibhedhlera nana mai akona kuti dzino bairwa mitombo iyo inoita kuti dzikurewo dzisinga batwi nge hosha.

Rumbwana dzichiri pamukaka dzinofanira kuendeswawo kuzvibhedhlera zviripasinde apo vanenge vechinobairwa mitombo inoita kuti dzisangobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Rumbwana dzinofane kuendeswawo kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde kuti vanobairwa mutombo munyama dzavo izvo zvinobatsira kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukupona kwavo.

Rumbwana dzinosisogarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera zviripasinde, apo pavanenge vechinobayirwa mitomboyo inoita kuti vasabatwa ngehosha mukupona kwavo.

Vana vadoodori vanofanira kugaraeo vachienda kuzvibhedhlera zviripasinde vachinobairwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwe ngehosha mukupona kwavo.

Vantu vadoodori vanosise kugarawo vachiende kuzvibhedhlera zviri pasinde vachinobairwawo mitombo iyo inoite kuti vasabatwa ngehosha mukupona kwavo.

Vana vadoodori vanofanira kuendeswawo kuzvibhadhlera zviripasinde apo vanenge vachinopiwawo mitombo inoita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana .

Vantu tinofanira kugarawo techihamba hamba kana kurumba rumba kana kuitawo zvimushando zviya zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakati mhorwo dzisina kana panopanda.

Vantu tinofanawo kugara tichirumba tichihamba-hamba kana kuitawo zvimabasa zvinoita kuti mishuna dzedu dzigare dzakagwinya uye tisangobatwa nehosha zvisina basa.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techirumba kuitawo mujaho dzakasiyana siyana, izvi zvinotidetsera kuti nyama dzedu dzinogara dzaka hlamburuka uye adzingobatwi ngehosha.

Mukupona kwedu tinoona kuti tinofanira kugara tichi hamba hamba kana kurumba kana kuitawo zviimwe zvimijaho izvo zvinoita kuti mishuna yedu igare yakahlamburuka isakasira yangobatwa ngemadenda.

Vantu tinosisa kugarawo tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana kuburikidza ngekushamba maoko tisati tarwa zvikhafu uye kusukawo zvimwe zvikhafu zvatinobata tisati tarwa.

Vantu tinofanira kuti tizogarawo tichirumba rumba nekuitawo zvimujaho izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakashamburuka uye isangobatwa nezvirwere rwere zvakawanda wanda .

Mukupona kwedu tinofanirawo kugara techirumba, kana kuhamba ,kana kuitawo mabasa ayo, anoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka, uye futi kuti ,tisaabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Vantu tinofanira kugara tichiitawo zvemujaho, kana kuhambahamba kana kurumba. Kuita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinya uye dzisangobatwa ngemikohlani zvisina kana basa.

Vantu tinofanira kugarawo techirumba kana kuhamba hamba kana kuitawo zvimwe zvimushando izvo zvinoita kuti nyama yedu igarewo yakagwinya ikwanise kuvhika hosha dzakasiyana siyana.

Vantu tinofanirs siso gara tichirumba mumapato umo kana kugarawo tichiita zvimushando zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakati mbohlo kuti tisakasira tabatwa ngezvirwere kunyanya zvakaita semukuhlani.

Vantu kugara kwedu tinofanira kugarawo tichirumba kana kuhamba kana kuitawo zvimabasa zviya zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinya dzisangobatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Vantu mukupona kwedu tinofanira kugara tichirimbawo kuitawo zvimutambo zvinoita Kuti mishuna dzedu dzigare dzakahlamburuka uye kuti tisakasira tabatwa nematenda akaita semikuhlani nezvimweniwo.

Vantu tinoona kuti kupona kwedu tinofanira kugarawo tichirumba , kuhamba kana kuti kuitawo zvimushando zviya zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka uye tisangobatwa ngehosha.

Vantu tinosisira kugarawo tichihamba-hamba kana kurumba kana kuitawo zvimwe zvimijaho zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka, izvo zvinoita kuti tisakasira tabatwa ngehosha.

Vantu tino fanira kugara techi udzwa kuti mishuna dzedu dziri kudzimba ere kana kuti adzisi asi kana tikazwa dzichi panda tinofanira kuenda ku zvibhedhlera zviri pasinde kuti tindo hloyiwa nge madhokodheya uye kuti tipiwe mitombo kuti tipone.

Vantu mukugara kwedu tinofana kugara tichihamba hamba kana kurumba kana kuitawo zvimabasa izvo zvinoita kuti mushuna dzedu dzigarewo dzakagwinya uye dzisangobatwa nezvirwere zvisina basa.

Vantu kuti tinofanira kugarawo tichirumba-rumba, kana kuitawo zvimijaho zvakasiyana-siyana, izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka, uye isakasira yabatwa ngehosha.

Isusu pakukurwa kwedu tinofanira kugarawo tichiitawo zvimabasa kana kuhamba hamba kana kurumba chaiko kuita kuti mishuna dzedu dzigare dzakagwinya dzisabatwa ngezvirwere.

Vantu tinofanirawo kugara tichi rumba kana kuitawo zvemujaho izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yaka hlamburika uye isangokasira yabatwa nematenda akasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yechimanje manje inenge yakagadzirwa nemabhunu kuti ikwanise kurapa hosha dzakasiyana-siyana dzongodai dzichirwariwa nevantu uye kuti antu akasire kugwinya.

Zvitoro zvinotingesawo mitombo yakasiyanasiyana iyo inosanganisira mapirizi kana imwe inenge iri muzvibhodhleya yakaita mvuramvura inoita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Muzvitoro zvino tengeswawo mitombo yavako mazuva ano iyo ino sanganisira mapirizi kana imwe ino wanikwawo iri muzvi bhohleya yakaita mvura inoita zvekumwiwa kana kuti kuzodza pano panda.

Mizvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inosanganisira mapirizi kana dzimwe dzinenge dziri mumabhodhleya, dzinoita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo inorapa hosha dzakasiyana siyana, Vantu anonyorerwa mitombo kuzvibhedhlera, vobva vaenda kuzvitoro izvi kuti vanokwanisa kutenga mutombo unoita kuti vapore.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana angangodai ari maphirizi kana dzimwe dzinenge dzakaitawo mvura-mvura.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, mitombo yechingezi, mitombo iyi inosanganisira mapilizi kana dzimwe dzinenge dzakaitawo mvura dziri muzvibhodhleya zvekuti dzinoita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yemazuwa ano izvo zvinowanikwawo muzvimbo dzakasiyana siyana. Zvitoro izvi zvinotengesa mitombo yakaita semaphirizi kana dzimwe mitombo dzakaita mvura mvura dzinoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda

Zvitoro zvinotengesa mitombo yavako mazuwano iyo yakagadzirwa ngemabhunu inorapawo matenda akawanda uye futi inoita kuti kana vantu vakashandisa mitombo iyi vanokasira kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yemazuva ano, iyo inoita kuti vantu vanenge vane hosha dzakasiyana-siyana vakasire kupona mushure mekunge vashandisa mitombo idzi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo dzakasiyana siyana idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzinoite kuti vantu vapore vanenga vachirwara nehosha dzakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana yavako mazuva ano yakagadzirwa ngemabhunu uye mitombo iyi inosanganisira mapirizi kana imwe iya iya inenge yakaita mvura mvura yekuti unodzodza panorwadza kana unoita zvekumwa.

Zvikoro zvinotengesa mitombo yakasiyana -siyana, iyo inorapawo hosha yakasiyana -siyana, zvitoro izvi zvinotengesa mishonga yakaita semaphilizi kana imwewo yakaita mvura mvura yekuti inoita zvekumwiwa kana kuzodza panenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana iyo inosanganisira mapirizi kana dzimweni dzinenge dzakaita mvura mvura zvinoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana , mitombo iyi inowanikwaa iri muzvibhodhleyaa, kana kuti inowanika iri mumapepa, uye mutombo iyi inosanganisira mapirizi kana kuti imwe mitombo yacho yakaita mvuraa yekuti unomwaa kuti ukwanise kurapa hosha yeunenge uchirwara nayo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana yechingezi, inobatsirawo kurapa hosha dzakasiyana siyana, dzinota kuti vantu vakasire kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo yakasiyana siyana iyo iñoshandiswa mukurapawo hosha dzakasiyana siyana zvitore izvi zvinotengesa mitombo inenge iri muzvibhohlera kana inenge iri muzvipepa zvakaita sema pilizi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, mitombo iyi inogone kunge ari maphirizi kana dzimwe dzakaita mvura-mvura dzinoita zvekumwiva, kana kudzodza panopanda.

Pazvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana iyo inorapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inogona kunge arimaphirizi kana imwe yakaita mvura-mvura inoita zvekumwiwa kana kudzodza panopanda.

Zvitoro zvinotengesawo mutombo iyo inorapawo hosha dzakasiyana siyana zvitoro izvi zvinowanze kuwanika kunzvimbo dziyani dzinenge dziri pasinde nezvibhedhleya kuti vantu kana vakange vanyorerwa mutombo ndidho nadhokodheya vanorumbawo pasinde vowanawo mutombo unorapa hosha yavanenge vanayo .

Mudundu mwatinogara tinofanira kugara tichikarakadzisna pamusoro pekuchengetedza nzvimbo dzedu kuti dzigare dzakati womboro kuita kuti tisabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Mundau dzedu dzatinogara munofanira kugarawo vantu vachifundiswa pamusoro pekuchengetedza utano hwedu uye futi kuti vanhu vagare vachiziva kuti munhu, zvingangodai zvichingokonzeresa hosha ngezvipi uye kuti tinofanira kudini kuti tisabatwa ngehosha.

Muntaraunda dzedu dzatinogara tinofanira kugarawo techikarakadzisana pakuchengetedzwa kwentaraunda dzedu kuti dzigare dzakati mboryo izvo zvinoita kuti tisangobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Mumatunhu atinogara zvinhu zvakanaka kuti tigare techikarakadzana pamusoro pekuchengetedza ndau dzedu kuti dzigare dzakati mhoryo izvo zvinoita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyanasiyana.

Muntaraunda dzedu dzetinogara vantu vanofanira kuramba vechikarakadzwa pamusoro pekuchengetedzwa kweutano izvo zvinoita kuti vasabatwa ngehosha.

Muduntu ratinogara, vantu tinofanira kugara tichikarakadzisana pamwe nekuchengetedzavo kwendau dzedu kuti dzigare dzakati mbodhloo kuti tisabatwa nehosha dzakasiyana- siyana.

Mumaduntu edu mwatinogara vantu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pekuchengetedzwawo kwehutano hwemuntaraunda mwatinogora kuti vasangobatwawo ngehoshq dzakasiyana siyana.

Mumatunhu ese atinogara tinoona vantu vanombohamba vachikurudzira vantu kuti vachengetedze utanho uye nsvimbo dzavanogara kuti dzigare dzakahlamburuka izvo zvinoita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Mumatuntu edu atinogara tinofanira kugarawo tichikarakadzisana pamusaka pekuchengetedza hutano hwentaraunda dzedu uyehe kuti ntaraunda dzedu dzigare dzakati mhoryo kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Vantu vanenge vechirwara ngegomaara rechibereko vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zviripasinde navo. Kuti vanoona madhogodheya vakawanise kurapwa chirwere chacho chisati chagomarara.

Vantu vanofanira kugara veiende pazvibhedhlera zviri pasinde navo apo pavanenge vachinovhenekwa kuona kuti avana zvirwere zvegomarara rechibereko ere uye kana vaonekwa vanazvo vokasira kupiwe mitombo kuti vapore.

Vantu vanenge vachirwara ngegomarara rechibereko vanosise kugare vachienda kuchibhedhlera vachindohloyiwa ngemadhokodheya pamwe ngekupiwa mitombo inoite kuti vakasire kupora.

Vantu vanenge vachirwara ngehosha yegomarara yezvibereko vanofanirwa kurumbawo kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vakwanise kundodetsereka uye kuvape mutombo yekuti vapore

Vanthu vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera zviri pasinde navo ,kuti vanorapwa gomarara rechibereko risati rakura, nekuti vanogona kuzorashikirwa nendaramo dzawo.

Antu anorwara ngegomarara rechibereko vanofanira kugara vachindoona anachiremba kuti vakwanise kuhloiwa kuti vakwanise kupuwa futi mitombo inoita kuti vakasire kupora.

Vantu vanenge vachirwara ngedenda regomarara rechibereko vanokurudzirwawo kuti vaende kuzvibhedhleya zviri pasinde pawo vandoona madhokodheya vakasire kurapwa zvisati zvaenderera mberi.

Vantu vanofanire kuenda kuzvibhedhlera zviripasinde navo, kuti vanokwanisa kunorapwawo hosha nezvirwere zvegomarara rechibereko risati rakombama, kuti vakwanise kupora.

Vantu vano fanira kugara vachienda ku zvibhedhlera zviri pa sinde navo vachino hloyiwa kuti vanenge vasina hosha ere ye gomarara re chibereko kana vakange vazwa nyama dzavo dzichi panda panda zvisina maturo.

Vantu vanosiso gara vachienda ku zvibhedhlera vachino vhenekwa kuona kuti avana hosha dze gomarara re chibereko ere kana vaka onekwa vanacho vanofanirwa kupiwa mitombo inoita kuti gomarara iri rikasire kupera risati rakomba.

Vanthu vanoita mujaho wekurumba kana kukhaba bhora vanofanira kugarawo vaine mitombo iyo inonofanirwa shandisa kana vakange vakuvara uye futi vanofanira kugqoka zvinoita kuti vasakuvara munguva yavanenge vachiita mijaho yavo.

Vantu vanoita mujaho vekurumba kana vekutakana vanevo zvihlongo zvavanofanira kugara vakapfeka. Izvo zvinoita kuti vasakuvara nenguva dzavanenge vechiita mitambo dzavo.

Vantu vanoita mijaho dzekurumba kana dzekutakana. Vanofanira kugaravo vaine zvidhloko izvo zvinoite kuti vasakuvara, uye kugara vainevo mitombo inoite kuti vakange vakuvara vanokasira kupora.

Vantu vanoitawo mujaho wekurumba kwana mujaho wezvibhakera vanofanira kungawo vakadxoka nhumbi dzinoita kuti vasakuwara uye futi vanofanira kugara vane mitombo iyo inoita kuti vakakuwara vakasire kupora ngekukasira.

Vantu vanoita mutambo dzeku rumba kana kutakana vano fanira kuuyavo vaine zvi ndxoko zvavano shandisa izvo zvinoita kuti vasa kuvara uye futi vano fanira kugara vaine mitombo iyo inoita kuti kana vaka kuvara vano kwanisa kuyi shandisa kuti vakasire kupona.

Vantu vanoite mujaho wekurumba kanawo kukhabe bhora, vanofanire kunge vainewo mitombo inoite kuti kana vakange vakuwara vakwanise kuzvirapa uye vakwanise kupora ngekukasira.

Vantu vanoita mujaho wekukhamba bhora, kana kurumba vanosisawo kupfe kudxoka hembe idzo, dzinoita kuti vasakuwara, uye futi vanofanirwa kugara vaine mitombo inoita kuti kana vakakuwara, vakwanise kuzvirapa, vapore ngekukasira.

Tinoona kuti muzvibhedhlera zvavako mazuwa ano, mwavanewo michini iyo yava kushandiswa kuvheneka ngazi yedu, uye futi yava kushandiswa kuti madhokodheya vaziye kuti tiri kurwara ngedenda rakadini uye rinoda mutombo uri kuti tipone.

Midziyo inoshandiswawo muzvibhedhlera ngemadhokodheya, apo pavanenge achihloya vantu, kuti vakwanise kuona kuti vanenge, vachirwara ngehosha yakadini.

Muzvibhodhera tinoonawo kuti munowanikwa mimwe midziyo yavakushandiswa ngemadhokodheya iyo inoita kuti vakwanise kuona denda rinenge richirwariwa ngemuntu.

Mazuva ano tinoona kuti kwava ne muchini yava kushandiswa nemadhokodheya kuvhenaka vantu kuti ikwanise kuziya kuti muntu angadai achirwara nedenda ripi uye kuti vanofanira kumupa mutombo wakadini kuti apore.

Mazuwa anaa tinoona kutimuzvibhedhlera mavanewo michini idzo dzava kushandiswa kupona hosha inenge ichirwara munthu mukati mwenyama dzake uye futi kutozoya mitombo inoita kuti hosha iyi ipere.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti, mapande kana kuti dzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana mitombo iyi imwe yacho inoitwa zvekutsiwa nzinde dzemiti kane mapande emiti.

Mitombo inowanikwawo mushango iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inenge ichishandiswa mashakani ayo mashakani embiti mapande kana kuti nzinde dzembiti.

Mitombo iyo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi ikone kunge ari mashakani embiti, mapande kana nzinde dzemiti.

Mitombo inoiswawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira tsangamidzi, mandimu, kana minguraurwe.

Mitombo inoonekwa mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inogona kunge dziri nzinde makwande embiti kana mashakani embiti.

Minotombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, inosanganisira ana tsangamidzi, mandimu kana muguraurwe.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira anatsangamidzi ,mandimu kana munguraurwe .

Mitombo ino onekawo mi mashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi inosanganisira nzinde dze mbiti kana kuti mashakani embiti.

Mitombo iyo inoonekwa mumashango iyo inoshandiswa pakurapawo dzimwewo hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inokona wanika parinzinde dzembiti makwande kana mashakani.

Mitombo inoonekwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha , dzakasiyana-siyana mitombo iyi inosanganisira tsangamidzi, ndimu, minguraurwe neimwewo yakadaro.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inoita zvekutsiwa kana kutora mapande emiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi angangodayi ari mapande kana Kuti nzinde dzemiti

Mitombo inowanikwawo mugwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana mitombo iyi inogona kunge iri midzi kana kuti mapande uye mashakani embiti.

Mitombo ino wanikwa mumakwasha iyo ino shandiwsa kurapawo hosha dzakasiyana siyana imwe inogona kunge ari mashakani emiti, mapande, kana nzinde dzembiti.

Mitombo dzinowanikwa mumakwasha idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi dzinosanganisirawo anatsangamidzi, mandimu kana mugurahungwe.

Mitombo inowanikwa mushango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisira anatsangamidzi ,mandimu, guku kana mikiraurwa.

Mitombo iyo inoshandiswa mazuwa ano uye yaishandiswa futi kudhaya kurapa hosha yakasiyana siyana, mitombo iyi inowanikwa mumakwasha, ichiita zvekutsiiwa pashi vantu voshandisa nzinde kana makwande emiti.

Mitombo inovanikwavo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, uye mitombo iyi inosanganisiravo ana tsangamidzi, mandimu kana minguraurwe nemimwevo yakadaro.

Mitombo inowanikwawo mimashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mandimu, kana tsangamidzi kana mikuraurwe nedzimwewo dzakadaro.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, Mitombo iyi inosanganisiravo mhando dzaita setsangamidzi, mandimu uye kana minguraurwe nezumbani.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakasire kupora uye mutombo iyi inogona kunge ari mashakani kana nzinde dzembiti.

Mitombo ino wanikwawo mumashnago iyo ino shandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mashakani emumbiti mapande kana nzinde.

Mitombo inovanikwa mumakasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, uye anokwanisa kunge ari mashakani kana mapande embiti.

Mitombo inovanikwavo mumashango iyo inoshandiswa ngevantu kurapa matenda akasiyana-siyana, uye mitombo iyi inosanganisira tsangamidzi kana mandimwa.

Mitombo inowanikwavo mushango iyo inoshandiswa kurape hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira tsangamidzi kana mandimu anoita kuti vanhu vasabatwe ngemikuhlani nezvimweniwo.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mandimu, gavakava kana ana tsangamidzi.

Mitombo inoonekawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira mundimu kana tsangamidzi kana minguraurwe .

Mitombo inowanikwawo mushango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira mapande embiti, nzinde kana mashakani embiti.

Mitombo inowanikwa mumikwasha iyo inoshandiswa kurapao hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inogona kunge iri nzinde dzembiti makwande kana mashakani.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa wo hosha yakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisirawo mandimu kana, tsangamidzi.

Mitombo inovanikwavo mumagwasha iyo yakaita senzinde dzemuti, mapande, kana mashakani. Dzinoshandiswavo kurapa hosha dzakasiyana-siyana, kuitira kuti vantu akasire kupora.

Mutombo inowanikwawo mumakwasha iyo ,inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana siyana .Mitombo iyi inosanganidzirawo netsangamidzi, mandimu kana miguraurwe.

Mitombo dzinowanikwawo mumakwasha idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi dzinosanganisirawo mandimu netsangamidzi, mungiraurwe, nedzimwewo dzakadaro.

Mitombo inowanikwa mumakwasha . lyi mitombo iyi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti , makwati kana kuti nzinde dzacho dzinenge dzichishandiswa kurapa hosha.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inosanganisira mandimu tsanga midzi kana miguraurwe inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuitira kuti vanhu vakasire kupona .

Mitombo inowanikwa mushango iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inogona kunge ari makwati kana nzinde dzemuti.

Mutbo inowanikwa mumakwasha kana mushango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakasire kupona uye mutombo iyi inosanganisirawo mandimu kana tsanga midzi.

Mitombo iyo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurape hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani, mapande kana nzinde idzo dzinoshandiswa kurapa hosha.

Mitombo inoonekwao mumikwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti kana makwande kana nzinde chaidzo.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inoshandiswa semakwati kana nzinde uye kana mashakani achiita zvekumwiwa kana kutsenga kuti hosha ipere.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge iri nzinde dzembiti kana mapande embiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi dzinogona kunge dziri nzinde dzembiti kana kuti mashizha embiti.

Mutombo ino wanikwawo mi mashango ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi ino sanganisirawo ana tsangamidzi kana mandimu ayo anoita kuti vantu vasa batwa ne hosha yebesha.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inogone kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana inogona kunge arimandimu kana tsangamidzi nedzimweniwo dzinoshandiswa kurapa hosha.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogana kunge ari mashakani embiti kana mapande embiti kana nzinde.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inokwanisa kuwanikwawo ari mashakani, mapande kana nzinde dzembiti.

Mitombo inovanikavo mumashango iyo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, uye mitombo iyi anogone kunge kuchishandiswa mashakani ayo mapande kana kuti nzinde.

Mitombo inowanikwawo mumashango kana mumagwasha iyo inobatsira kurapawo hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inogona kunge ari makwande kana mashakani embiti.